nam7u gammo misiletinne kede baggera lo7iza keeththeti deeettes

Bootha mayo mayida issi adde kusheni qaalaa woykko kooshee asas gaththiza miishi oykkidi eqqides.

issi keeththa giddone heechchu asate utti dihi de7ettes faasatikka dumma dumma

arba mince cheechcha katamani beettiza wolqama keeththi deees

gitta keeththa giddon daro asate oydi bolla uttidi

Dunguza may'o woykko gaamo cencha kuwaasi kaasanchata may'o may'ida daro asay deees.

godani kehipe daro asati ubbaykka issife shirkiti oge bolla eqqi dettes

dunguza may7o mayda daro asati hamettishi ubbaykka deettessee

issi keeththa giddoni daro asati eqidi dizayssi beettees

Issi kehipe lo'izanne malaliza keethttha geettonne asati ba kushen waraqata oykkidi de'eettes.

issi bessani keehippe daro asati keziti tobetishe de7eetesse ubbaykka

bootha may'o mayiada issi maxashiya karetha goose goozada uttadus.

keehippe daro cima asati ubbaykka afila maydi issife uttidettes

Hayssi misilezi tas qonccisizayssi tas bettizayssi daro cora macca asi adde asi cora ase gettetida asati hedzdzu oyddu keththi dizayssa ogera kanthi dizayssi qonccisses.

hayssa misilesobetaas qoncizaytinne ta hiissas beetizaytin cora bilxegina parte gidayssi issipe gidizi aaho kilaase bolla uttidi sabasabethide dizayssa qonciseesa

Hayssi misilesi ta issas qoncizayssinne ta issas beetizayti dero kame bolla baasi geetettira kaame bolla asi uge bishe giddon ceega asi gita asi ubbi dizayssa gidoyssa qoncisies.

Hayssi misile zii taasibettiday tenita yssas qoncizayssi heeszzusu asi xarpheza miyen guye baggara uttidi daro ayssiyo dere ayssi asanne haymanote ayssiya gaasa gidoyssa qoncisees.

Missa misiga debeti zayssinne qonci zayssi daro attuma asin daro oosanchatin macasat ewroppa gachthidi hoge oottidedey zayssaidoyssa qoncisessinne issoy issoy ba iqa woykidi oottidedee.

issi addey eqqidey hara uttida asatas yohoa haasta ishe deees

daro asati ubbayka issi keeththa gidon utti dettes

essi lo7iza zo7o macasiya uttada ha xeellashe de7awus

Keehippe dalga keeththa gedone daro asay uttidi dizayssi beettees

dunguza mayda asati uttidi de7eette se issi addeykka

hessi medho lo'iza dunguzafe oosettida may'o mayida asati dehettes.

Heedzdzu gidida attuma asati lo'iya kawo oosanchati diizayssa gidiyoyssanne issi macase etara de'izayssa makinape wodhidi issoy issara salame geetetishenne oyde giddon qasimayki shiiqidayssa,

ha issafe ta issi qoncizayti uxupu lapu kawo sanjhati dizayssa gidoyssa ytappe issi maci dizayta giddon dizayssa gidoyssa isporti projektireguera siiletidahayssa gidoyssa xarpeze sinthan uttudayssa qoncisees

hayssa misileppe taasi bettidaytinneta hayssas qoncizayssi hissigita adegeetetti daasi kushe cabaxi oykkidi ba kushe xabaxi uttidi haasiyide dizayssa goyra issi bitane qass tukowide dizayssa adal nankoti uttidi diayssa

aysancora asati issife uttidi sebisabanu weykko shiiqan uttidi sewasabeti dedeyshinne mangiste oosanjchati giddon diishe haymanoote cimati deeshe qoncisessinne bahilaawe maa7oomaydayssika dizays

Naysse misilezappetaas qoncizayssinne tahissas beettizayssi issi attuma bitan sintharay qqidi haasayi sheddizayssa gidoyssanne baggati guyeera uttidayssa issoti adan kaqqidayssa gidioyssa qonci siyoa gidiyoyssa qoncisees.

gitanne wolqama abbay beettes haabba sinthanne dumma dumma asay eqqidi beees

ichashu asati eqqidi ubbaykka issimedo may7o maydi ubbatikka eqqideettes

keehippe lo7iza woyshappe keexxettida keeththey deees keeththeppe guyera uuthay de'ees

Dalga wora ketoni hoytu attuwa asati eqidi de7eeches

dalga woraynne dalga gitta abbay bettishe habessani de,es

dalna zuma masatiza bessane qaareti de7oosona gede baggera shaaray beettes

Tophiyani tigiraaye kilileni beettiza aksume hawultey beettees.

He nam'u gashe naytinne issi aawaynne issi aaya ubbaykka issi medho may'o maydi de'ettes

issi kanay de7ees oyddu asati de7oosona nam7ati gashi nam7ay gita

karetha macati ubbaykka goossi goozidi kumetha gabare may7idi deettes

amisile bolla beettizayssi dumma dumma daro asate giya giddon uttidi ubbetikka bayzishenne shamishe diza hissa ha misile qonjisees

karetha baquloy caana caani issi aaho denbani eqqides

Keehipe daro asate ubbaykka issi matani shiiqidi uttidayssibeettes.

Soho giddon siney dizayssinne ayfe tukke bashe shicishe?

dalga abbay deees abbappe kete bakera woraynne shaaray bettishe deees

Ssi attuma issi machanne aawa aayo giiti oyddus eqqidi de7ettes.

Keehipe lo7izanne malaliza sohoni dumma dumma lo7iza ciishati deoosona.

Daro asati issi medho may7o mayti ubbaykka eqqidi de7ettes.

issi zo7o macasiya uttada ba kusheni yohone miishe oyqqada de7awas

issi keeththe gedone oyddu asate hedzdzu macaynne issi attumay

Qodani keehippe daro asate soho giddoni uttidi neyettes

misiley beettishe de7ees issi dorse masatizayssinne hara asati de7eettes

issi ingilizathoninne amarathoni xaafettida misiley beettees ha misileykka

Heedzdzu attuma asatinne daro xaafeti deiza xuufey beettees.

Hayssi fotozi qoncizayssinne heyssa misileppe taas betizayti daro softuweere tammanne geetettiza softuweere fesbuke intelegrami lankinge waassappe heyssan heyssa malati dizayssa qoncize

Ayssi taas beettizaysinne ta issas qoncizayti misi softwaere silke softowere geetettida teligrame geetettida softoweere dizoyssa qoncisees he telegrame silken wootizayssa gido'oyssa qoncisees.

Talganne adussa kitita oke teees ushaachanne hadarsa baggaara.

nam7u karetha kaameti dalga gatene uttidi de7ettes

heedzdzu attuma asate keeththa giddoni nam7ay zo7o may7ora neees

keehippe daro asati attomaynne macay ubbaykka eqedi de7ettes

aahonne demba gidida gadeni issi koronte shuuboy aadhdhidi mitha bollara biides

Haysa misilezape tas qoncisizaysine tas beetizaysi aaho gidiza demban mabirate poole eqi dizaysa aara mabratey bizaysa gidoysa qoncises issi demba bola mithi duge ichizaysa.

issi lo7iza macay hasheni borsa oykkada hametashe de7awus

giza oykko giyatiza giya ubbaykka waraqatani ooththete giza

issi keeththa giddoni daro asati attumatinne macati uttidi deyoosona

issi attumaynne issi macay nam7aykka kushe oyqetidi eqqi dettes

issi keeththa gidon issi addey ba sinthane dunguza micedi uttides

Issi macasiya issi gash kaame gidtoni gelashe de awus.

hayssi beettizaysse issi bessappe hara bessa miishe aasoy dandayetes gizayssakko.

dalganne malqama gidida kadeeri daro asati hamattishin deeetas

Hayssi zo7o macasiya ba aype bolla karetha manaxire wothada uttadus

Issi adde zinidi dizayssa hara heetzdtzu asati oykkishe be7ette.

Daro asati attumatinne macati eqqidi hubbaykka de'eettes

Koddani keehippe daro asati hubbaykka daroti issi medhodho may'o maydi de'eetes

issi medho may7o mayda daro asati ubbatikka ba kushe guye aaththidi eqqi yidi deettes

Issi dalgga keeththa giddonii daro asati eqqidi de'eettes

Gittanne wolqama lo'izanne malaliza keeththey keexettite deese.

Issi gitanne wolqaama keeththey deees ha keeththe sintheni kaameykka hamettishe deeS.

dalganne lo'iza keeththe ketooni lo'iza daro oydey dees.

kehipe dhoqatethay gita gidida hawade maaran keexettida keeththey

keehippe daro asati ubetikka issi keeththa gidiooni uttidi tobetishe de'eettes

Ha wode eeni keexettida issi lo7izanne malaaliza keethey maskkootera de7ees.

Keehippe lo7iza ha wode keethay keexettidi de7ees;ha keethaa sinthani dumma dumma ciishshatinne maatati de7ees.

Nam7u booththa bollara karetha gassara mayda namu addetinne issi karetha may7ora diza addey

Keehippi lo'iza anne malaliza walkama keethte keexetiti deeese.

Keeththe gitta keeththey ginbe ginbetidi keexxettishe deees maataykka gaden deees.

Keehipe lo7iza gita walqama pooqe keexetiti de izayssa.

kareththa may'o mayida issi addey oydde bolla uttidii ha xeellishe

Qasse attuma na7ay uttidi ba suutha immishe dizayssi.

keeththa gedoni essi guuththa mayo mayida addey uttides

daro asati issi matani ubbaykka shiiqidi eqqidi de7ettes

qoodani keehippe daro asati ubbetikka ba godhe bolla dumma dumma dunguza may'oa xaaxidi ubbetikka kumetha may'o maydi daro asati ekkidi de'osona.

nam7u attumaynne heedzdzu macay ubbetikka eqedi de'izaysse besseess

Daro asate oyddu addeti hashshu saron yideta giza xaafe

Keehipi daro asati ubbaykka uttidi maaran maaran uttidi deettes.

Issi haakimey keeththa hane issi saketida asay zin7idi dizayssa issi asay eqqidi be'ishe deees

Issi saketida addeza issi aakimey eqede dhale yekkishe de'etes.

Issi ayya baayfe bolla manaxire wothada uttata deaws.

Hayssan potoy qoncizayssinne taysas beetizayti daro akime geetettidays xeena akimetti asaza akami deddizayssa cora bootan asi akameti deddidoyssa gidoyssa qoncisessa.

ayssi misile ta yssas bettidayssi taayo qoncidayssi issi aakkime gidetettidara tizaaze nababey dalizayssa issinna na ati dizayssappe issina siyay dalizoyssa gidoyssa quncisees

Keehippe daro asati ba qoodheni dungguza xaaxidi eqqidi de7ettesse.

issi booththa medhon woykko alamen tiyetida keeththay bettishe deies kare baggara keshay keshetidi de7ee

Qodani keehippe daro asati ubbetikka issi keeththa gittonne uttidi de7eettes

Daro asati ubbetikka dhoqa zuma bolla eqqiti gade be ishe de7eetessee

dalga gade biitta goyiza kaamey biitta goyishe de'ees

Gitanney ayfe hes teelishin lo'iza issi zoome dhora diza keethi bettishe deees.

daro asati mayo sikiza maashinne ba sinthane wothidi ubbaykka uttides

Puutey tokketanass gakkidi deizayssa giddoni daro asati eqqidi de'eettes.

keehippe lo7iza issi walqama keeththay walayta woga keeththay daees

Keehippe daro asati ubbaykka issi bessani keela keelettes.

hayssa misilezi ta issas qoncizaysinne ta issas beeththizayti daro projektere windiben geetettizo projektere dizayssa daro qooqi dizayssa iza gidan mithi gidizayssa saloykka adanlo izayssa gidoyssa qoncisees

qoodani keehipe daro asati ubbetikka eqqidi dizayssa ha misiley bessees

issi karetha kumetttha may7o mayda adey nam7u kushe santhalata giza shiwoni qashetidi eqqidi deees

keehipi daro asati ubayka eqedi haasayishe deettese

Pirde keeththani pirde faradiza woykko yootiza pirdancha sinthani uttiza.

Daro asate ba kushe ubbaykka bolla pude denthidi eqqitettes.

Hayssi misilezi konc'izayssinne ataasi bettizaysi worqqan ooththetida miizana woykko kilo geetetidayssanne matara kafo palishe dizaysa yushon uuba lo'izayssa gidoyssa konc'ises.

daro asati attumatinne macati ubbaykka oge iitidayssa oykko mooretidayssa fittishe de'eettes

cora asatiy attumatinne macatey ubbaykka piixa pixiza miisha ekketi oge geeshishe de7osona

daro asati attumatinne macate ubbaykka kezidi oge fittishe de'eettes

moorettida bessa woykko iitida heera asayi ubbay keidi geeshishe deees

Daro asate ba heeray mooretidayssa fittishenne geeshide lo'athishe deetes.

heedzdzu asati oge fittishe bekare geeshishe ubbaykka fiton fittishe de7eettes

keehippe daro asati keeseti ba heera fittishenne geeshishe de7etes

Heedtzhzu attumma asati baa kushshe gitta shochcha denthrhidi ekki beettes

Ha wodey ehida oonatetha erisiza payda geetettiza matawaqa misiley beettees.

kehipi daro asati attumatinne macati haasaya issi addey haasayizayssa siyishe de'ettes

Daro kawo oosancha asati issi keeththa giddoni eqqedi deettes.

fisi macashiya keeththa kitonne ayfesora lo7iza zo7o medhora diza macashiya oyde bolla uttada de7oos

beettiza misiley azee giizayssa gidikko fayda geetettiza ha7i wodey ehida miishe bessees

A wodey ehida payda geetettiza asatetha erisiza matawaga miisiley beettees

issi zo7o machasiya keeththaa gidton uttada ba kushen payda matawaka oyqada de7a osso maceya

Issi katetha kumetha mayoo may'ida zo'o macasiya eqqados.

Amaratho qaalan xaafettidi dizaa issi xoufe beettishe deees ha xuufekka amaratho qaalan xaafetides.

nam7o asati addeti uttidi ba sintaaniy haaththa wothidi deettes

Isi medho qoobe wothida darro macati ubbaykka isipe de7eetes.

Dumma dumma asate issi keeththe gitoni macatinne attumati issife de7oosona

ke'hippe daro asati karethth mayo mahidi diizayssi betees

dalga gade gedone badalay dolidi dizayssane issi addey eqqides

Issi misiley bettees ha misiley tophiya karta geetettiza misilekko

Karetha may'o mayda asati hamettishe ubbaykka hamettishe deees.

daro asati booththa gaabe mayidi baqolo bolla uttidi.

Issi malatay huwoykko misiley bettees ha misiley bolla issibi fidaley xaafetidi deees.

Qodani keehipe daro asati ubbaykka eqqedi issi bessan de'eetesse.

Ha beettizayssi essi derey kawo dooranawu go'etiza miisheweykko kardekko.

karetha medho paddey kumetha may'o may'di eqqedi haasayish dees.

hayssa misileysaape tayssas betidaysinne tayissas qoncizayti goru qaasettida badali dugera gakkide deishaeyssanne sinthara asi qas boora boota giigisided dizayssa goshsha gade giigisside dizaysako

heedzdzu asate uttidi haasayishe de7izayssa ha misiley bessees

Nam7u asati issi attumaynne issi macay uttidi haasayishi de7eetes.

issi medho mayo mayda macaynne attumay ubbaykka sheeqidi eqqida

Lo'iza keeththe getooni keehippi darwo asati uttiti de'oossana.

Hissi amaratho qaalani xaafettida xuufey beettees ha xuufeykka

issi keeththa giddoni dumma dumma asati uttidi haasayishe eeettes.

ansa misilessappe hayssas qoncizayssinne tayssas beetizayssi daro oosanchati woykko kawo osanchati sipeqidi heyssathenne gidi banthawude iya oso dirsha bessidedizayssa qoncia

Issi medho may7o mayita poolisetinne issi adtey de7ees.

Issi medho may'o mayda asati keeththa giddon uttidi de'ettes.

daro woykko cora asati hubbayka keeththa giddoni uttidi zoretishe de7ettes

keehippe daro asay oyde lo7iza oyde bolla uttidi ubbay kadeees

Haysi misilezi beetizasi tas qoncisizaysi daro polisete gimashe gidon de'ezaysa daro mangiste oosoy dizaysa biiron uthidi sabasabishe de'izaysa qoncises.

Issi bitane de'izeo mita giddon woysha giigiside woykko woysha mentherethide mita giikiside polise gidiza adde dizayssanne amatan isoy eqqidayssa qoncisees.

heyssa bolla taasi beetizayssinne taassi qoncizayssi issi bandirikka na7u bayndiri toppe bandiritizayssa dizaysa issi mekalakaye kornele gizayssi ooso oge bessidegdizayssa qoncisesi

Nam'u baggera diza oge gitdooni dumma dumma miishata iza nee bayziza gashe keeththa keexettidi dees

dalganne gita gitida demba gadeni daro asay puute

gitanne keehippe walqama keeththa giddonne keehippe daro asay uttides

Daro asat keeththa matara ubbaykka hametishe dizayssi beettees

issi keeththa giddoni daro asati basanthan haaththa wothidi

Keehippe qoodani daro attuha asati ubbaykka ba kusha idimidi eqqeda.

Daro asate heethzthu attuma woykko oytu attumaynne macay deees.

Xophiya kawo doktere aabi aymedeynne issi hara macay

keehipe kodani daro asati uttiri haasaya siyishe de7eetes

coora asate ubayka disi bessane utidi dizayssi beetees

hayssani dere ayssiza woykko daro dere ayssiza kawotara dehishe issife madireke bolla kiidi pararamiyo7iqa kushe dentidi caaqo geli de dizayssa qoncisees

issi gamma gakkida bitanezi deishinne barka uttidi qantha gorda foton dendidi yedettidayssanne manazxere wothidi ba haasiyoo tari gakkanaashin teellide didayssa qoncisees

Nam'u attumaynne issi macay de'osona issi attumaynne issi macay sarotetta laamettishe de'eettes

nam'u attumate issi keethe masatizayssa bolla utti detes

Issi zo'o medhoora deiza gitanne walqama kaamey beettees.

Daro asati uttidi dizayssanne dumma dumma asati eqqidikka de7eettees.

daro kaameti issi kaamey shiiqidi eqqiza sohone daro kaameti eqqidi de7ette

Dalganne adussa ogeera dumma dumma kaamete hamettishe de7ees.

giya masatiza hayssa masatiza besane daro asate ubbaykka uttidi nne eqqidinne de7etes

Nayta aayati gashe nayta ki'oani idimmidi daro goodane keehippe daro ayati nayta idimmidi uttidettes'

daaro asate ubbaykka uttidi ayfe tukke sineykka uttidayssi beettees

haakime keeththane asata akamiza dumma dumma haakimeti keeththa getton gakkushen booththa miisha aathile de7eetes

Hayssi misiles qoncizayssinne tayssas peetizayssi biitta caaniya kaame weykko ashawa caaniya kaame bolla biitta bookkidi ashawa bookkidi qoleya kame diizayssa gidoyssa qoncisees aaho denba bolla.

hayssappe taasi bettizayssinne ta issas qoncizayti daro qommo aynete mesayethutoppe dizayssa gidoyssa dethappe baggati federaal erfobulek yaageti hayssi deezasa

Nam'u macasati ducaykka orde gididayti issi meedhdho mayo may'di eqqidi de'ettees

Misile dalga bessani iraappenne awappe ashiya meishey tehees.

Issi gitta walqama piissara haaththay goggishe deees issi attumay

Hayssa misile zaappe taasibeetizayssi caaye qonci dayssi ya baggara zumi ganna baggara zumidizayssa giddon demmu mith koretu do heyssa mitha giddon keerethi yeddi yeddi hlo'ethi didizayssa qoncises.

Oyde bolla uttidi issi naay harata xaafishe deees

issi addey eqqedi deees issi addey uttidi de7ees

issi keeththa geetone keehippe daro asate uttidi iskiptone xaafishe dizayssi beetees

Kehipie daro woykko cora asati ubbayka mitha giddonii.

daro asati macatinne attumati ubbaykka eqidi issi bessan de'eettes

daaro asate ubbaykka booththa afila maydi maaran maaran eqqedosona

Hayis misilezi qonicizasine tas betizays daro asati yushani eqidi issi mazagabewu kawo osanici dizayisane dosera issi mazabi dizayisane beses

Haysa misilezappe tas betizaysinne tas qoncizays qabale getetiyosa daniyo botan daro mith he bagara ha bagara dizaysa betiyoysa gidoysa qoncises

Hayssi misileysI qoncizaysinne tas beetizayti daro asi yuushon dizayssa gidishin gallasa seetan awikka dizayssan dijitale qafoy matawuqe issi addey ba mashiniyan keside dizoyssa qonccisees.

kuwaase kaasa ka'iza kuwaase kaasanchati ubbayka ha kasanchata misiley beettes

kihippe daro asati ubbayka saykile laagishe gita ogera

kuwaasi ka iza kuwaasi kasanchati ubbayka issi medho may7o

Kuwaase ka iza kuwaase ka sanchate zo7o mayo maiti dehettes

Kuwaassi kaiza kuwaasi kaasanchati kuwaasi ka anawu meeda gelishe deeettes

Kuwaase kaa7iza gashe nayti issi medho mayo mayidi ubbayka de7eettes.

Kuwaase ka iza kuwaase kaasanchate ba kushe issinoze kuwaase oyqqeti dees.

Keehippe wothancha giditi perettida issi attumaynne issi macay beettees

kuwaase ka izaa kuwaase kasanchate ka ishe meta kittoni de7eettes

kuwaase ka7ettiza kuwaase medani daro asate maarani maarani eqqidettes

Oyddu attumati issi medho mayo mayidi eqqidi de'etes.

Toho kuwaase kaasanchati aaho dembban woykko istademe geetettido bootan ka7iyo bootan giigidi poto dendizayssanne isporte kaassappe simmishe deizayssa gidoyssa qoncises.

Hayisan tas betizayisi issi macasiya mayike bola oyikada madireke bola hasayida dizayisane iza mayida ma'oy habesha qamise gidishin huphiyaka tokosetara yeda wotidayisa.

heyssia misile zi tayyssas qoncizayssinne tayssas geettizayssi issi bitane qanta gurde foto dendidoyssanne izikka keehi ufayssan komidi teelizayssa miicidedizayssa gidoyssa qoncises

hayssa misilezapp tayssas qoncizayssa ne ta yssas beettizayssi goase kaasanchati issife gididi uttidi xeelizayssa gidoyssanne hayssa gaddun asalxanekka dizayssa gidoyssa qoncisees

issi maxasiya adussa hupheya kusheyani oykkada issi kusheni

Issi keeththa gitooni heedzudtzu hay landeti dizayssinne hara mishey

Beetizaa hessi gashe nayte izaani kaizaa issi issi miishata.

dumma dumma makinatanne motoreta qulfey iza bolla aadhdhiza miishekko

esi miishey goozettidi woykko ishshige gitton kamettidi deizayssi qoncekko

nam'u attumaynne issi boththa mayo mayda macay de'ettes

Hayssi beettizayssi dumma dumma qoodi maagata issi bessappe hara bessa gaththiza miishekko.

Dumma dumma medhora diza irisaasey issife shiiqidi dee'es

Hawodey ehida miishatuppe issino gidida silke misiley beettes.

ayssa misilezappe taasi qancizayssinne ta ysas beettizayti daro gita mashine teknoloji oottida mashine gizashe mashine bolla daro aynete bootti dizayssa gidoyssan booton xaafettidayssi samaya

gitanne dalga ogeera dumma dumma bayajinne kaamey hamettishe deees

issi booththa medhora diza gashe kaamey mitha sinthaani

booththa medhora diza issi kaamey deees ogeykka de7ees

dalganne gita gidida gade giddon issi kaame daro asati ba wolqani sugishe de7eettes

gita ooge gidoora issi attuma na'ay saykile laagidii bishe de'ees

gitanne wolqama gidida kaamey ogeeni haaththa qolishe bizayssa bessees

Dere sarotetha naagisiza asatin ubbetikka issi kabe bolla uttidi leette

hawodeni oosettiza keehippe uttanas inje gedida oydey de7izayssi beettees

Issi gita woraynne issi gita eqqidi diza adussa kaame betties ha kameppe guye baggara woray deees.

adussanne dalga gidida ogeera issi kaame hametishe de7eese

Issi adde gita kahame giddooni gelishe de7eese.

Keehippe lo7izanne malaliza worqqama keeththey keexetide deizayssekka.

Tayissa fotoyissafe ta yssasi bettizayssinni ta issas qoncizayssi wolqama boththe kaame gizayssanne hara caaniza kaame ginde ginde oyqqidi kanthide asfaltera biide dizayssa qoncisees.

Ha wodeyani keexxettida ha wode keeththa gidishin kahippe lo7izayssanne malalizayssa

Hashsho gaththidesse giza xaafey keeththe bolla amarathora xaafeti deees.

issi booththa may7o mayda macasiya eqada de hawus ba kusheni hara

gitanne wolqama gedida pooqe keeththay keexettishe de7ees ha keeththeka keexetti kumi beynna

keehippe lo7izanne malaliza booththa medhon tiyatida keeththe beettees

Issi macaasiya uttada nam7u asata oychashe de7awusis

ayfesi beyanawu keehipe lo7iza keeththe masatiza anne hara

tamare nayti gasheti issi medho may7o may7idi ba kushe mecetishe deettes

hessi timirte keeththa masatizasonne dumma dumma oydete de'izayssi betees

Issi attey eqqedi dizayssi betees guye bageraka woraynne keeththe de'es.

keehippe daro tamareti nababiza maxaafay shiiqidi dizayssi beettishe de'ees

hessi karetha mayo mayda macasiya eqada de aose ha maceya.

gashe nayti ubbaykka maaran maaran oydi bolla uttidi de7ettes

Timirite keettaa giddoni tamareti issi medho mayo mayidi.

Heysa missileppe tas betidayti daro oyidu qeri na'ara issi gama gakido aayora dizaysa demba bola mathe bola dizaysa qonc'ises aho adusa kethi gidon dizaysa ehizaysa qonc'ses.

hayssi misile bolla dizayssinne taas qoncizenti daro iaho kilasin aho kifile bolla boyde issi oyden issi umbere issi oydenne issi tarpheze dizayssa qoncisis

hayssi misilezi tayissas beettizaytinne tayissas qoncizayssi hintsa oosettido kifile tamare kifile bolla xarpezi daroy dizayssa iza xarpeza bolla xarpeza kena oyde dizayssa gidoyssa qoncises

keehippe daro asati ubbetikka dumma dumma medhora diza maya mayido eqqidi de'eettes asatuppekka guyera gita kaamey de'ees

dalga bookketidi diza gadey beettees ushaachanne hadirsa baggara

dalga ogera nam7u macasate mitha bayidi yishe de7eettes

Aahonne kehippe dalga ngitida ngate issikaamey bokishe lees.

Dalganne adussa ogeera daro asati hamettishe dizayssi beettes.

Issiy gitanne khipi dhoqatethay diza keeththey keexetini dizayssa sintheni dummadumma kaametikka deyoosona

buro ooseto bolla diza issi gita ogey dee'es

Buro dicha bolla diza katamay beettees giddora ogikka buro oosettishe de7ees.

issi ooratha ogey oosettishe deees ha ogeza gidora asatinne issi kaamey ogeza bookkishe deees

Daro asati biitta goyiza kaameynne asati biittay godettida woykko bookketidasora

Gitta ugedha kaameti hametishe de7eettes issi traafike ogeen

Gitanne dalga getita adussa ooratha ogey oosettishe de'izayssi beetees

Dalganne adussa ogey oosettidi dizayssi beetishini haraykka

Daro asatin heedzdza gitizayti guyerakka haray dizayti urqa ogera hamettishe de7eetese.

Daro asati attumatinne macati hubbaykka uttidinne eqqidi...

Dalganne adussa gidida heerane kaameynne keeththeyy de7eese.

Git akaami gitanne dalga ogera hamettishe deees asaykka deees.

Asati oosettishe diza oge oge ooththiza kaaminne asayi.

issi huphera bo7a addey ogeen eqqidi de7ees addezappe guyera kaame de'ees

Haysi betanezi woyikko tirapikezi ogge bolla wolqqama wolqqama ogge bolla eqqidi daro geddo kalidda deqqiqa kalidda de'izza asa gidiyayisanne sinthe bagara wode de'za asa bessidi de'izza asa qonc'ises.

Daro asi ba masare woykko ba ooso miisha oyqqidi oykqidi oge wulqama oge aafo bollan diza daaniza oge oothti dedeyssa qoncisessinne he as baasi dedeyayssa qoncisees.

Gitta shuchchafenne simentoppe ashawappe ginbettida keembey woykko keeththe beettees.

Dugge ha tophiya kelele aysso haaway daanna xelahune kepetey beettees

Haaththay izza giddora biza tuboy kaame bolla caanettidi de7es.

Issi medho mayo mayida daro asati eqqidi de7eettes.

Keehipe daro asati ubayka isi keeththa kidoone eqqidi de7etas.

daro asate geeshsha ushsha haaththey goggi zayssa kusheni duqishe

issi bessani haaththayi iza giddora biza gita tubboy beettees

Issi heerane geeshsha ushsha haathay oosettidi boonora nam7u sohora goggishe deees

Gayanoza ghide letxiste caashe gase sa oo gegeaanatu sa mazeagagas sagutana gagirisa ga gela deosaa na gaega gogiaa iziiga ha geti yandiaa aolaze da zidizozo garagaro aesangarato.

Issi wolqama haaththay izaani shiiqiza tankere gizayssi beettees.

nam7u macati eqqide jarkane basinthan wothida haaththe duuqishe de7eetes

macasiya geeshsha usha haaththani ba kushe mecetashe dehawus hara

Hayssa misilesappe taasi beettizaytinne taasi qoncizayssi daro attuma asati issi pe gididi atakilte matan de iayssanne haaththa mashineza ubbaze mokordayssa gidioyssa qoncisees.